Tini misilete aana leltannot gat muronna laalo ikkite papayyaho yinanni darre ka'ne hoonje giddos intro sagalmate ikkitanno muroot

Kunni gidi su'mi maati? Horosi maati? Giddo worroonniri mayi giddo worroonni? Badheenni noori maati? Giddoo worroonniri maati? Kuu"u safarroonniri maati su'misi? Safarroyihu meu birrira hirranniho?

Kuni angate lonsoonni daraarcho ikke biifisatenna seesaho babbaxxewo darga mine ama'note uurrinsha akawaaweranna biirote worre biifisate kaa'lanno angate loonsoonni dararchooti

tini misile xawissannohu mine gallanniwanna yannicha qorqorrote minenna gallani bayiicho xawissanno

Tini misile leellishshannohu qansichaho owaante uyinanni darga mitto darga owaante aate gamba yine hee'noonniwa woy owaante uynanni darga xawissanno.

Kuni misilete aana leellannohu amma'note xawishsha ikke ortodoksete ammanaano babbaxxiwo taawoota haadhe dargunni darga fulinowii eaawa woyi eaawii fulaawa haadhe hadhanno gara xawissanno.

Tini misilete aana leellittanoti umu danancho hiitto asse loosiranoro xawisanote, Sidaamu meenti babbaxinohu budunihu ayyaanu daayiro umonsa gophe, diiga wodhe ayirrisanotta kulittano misileeti

Tini misile xawissannohu suppermarkeetete anfanni mirte ikkite bisohonna babbaxxeyo angate woyi bisu baalira riqqinanni bodii looshiine bisu looshiine yaamantanno.

Kuni gati kashshoti sagalete qamattote horonsi'nannite bushu giddo kaynse umme fushine horonsi'nannite qamattote

Tini misile xawissannohu ee beetto sagalete mine fa'nite sagale ittara daggannorira angate waa wortannanna ee ku'uri kayinni sagale hidhitinori ittara hayishsidhanno gara looso kalaqate gara

Kuni misilete aana leellannohu sidaamu daga dagoomi qoqqowu mootimma fayyimmate latishi owaante industriyalete biilloonyira sicconsa ikkinota xawisanno

Kuni misilete aana leellannohu quchummate qooxxeessira chulku kinchi woy qunqumado kinchi woy kobilisitoonne yine duunnenna doogote aana biifanno garinni diriisinoonni kinchooti.

tini misilete aana leeltannoti adawu gargaraano woy agaraano ikkiteyooti poolise ikkite babbaxxino qoxeessira owatamaano woy mannua gawajamannoki gede gargartanno

Tini misile maa leellishanno? mannu mamira haranni no? Beettu mereerihu anga amadinori maati? Beettu umoho wodhinori maati? Manchu qoteho wodhehunna umoho wodhehu maati?

Tini mesereti limaate woy xintu limaate ikke mannu womaashshansa adhanno maashine woy ATM maashine ikkiteewota xawisanno.

Kuni kalaqamu qooxeessinna kalaqamu muro waajjishshanno korkaatuno giddose dhi'mo ikkitino daafira babbaxxewo moyichi giddoyi fule koye waanna ha'niro itanna masisa dandaanno daafira waajjishanno.

Tini misile xawissannohu looso xawissanno ikke harrichu gaarenni babbaxxitino loosa loosara haqqe hogowe mittu darginni wole darga haare haraatta xawissanno.

Tini misilete leelittanonketi mini saada ikkottanna meichote, sagalimate woyi adose, woyi maalase itta dandiinannite hattono gogase hirre horonsira dandiinannite

Tini misile xawissannohu muro gati muro ikkitinota timaatimete laalcho laashshine sagalimmate ikko dikkote hirora horonsi'nannita timaatimete muro xawissanno.

Badiyyete qooxeessira gati kaasho muuzenna addi addi dani kaashooti

Tini misile maa leellishshanno? Mannu konni su'mi ayeeti? Manchu gagasoho wodhinori maati? Manchu halloho usudhinori maati? Woroo qodhinori maati? Manchu uddirinohu maati? Uddirinoha mayira amadi?

Tini misile leellishshannohu motore sayikkile woyi xexxerrisa yinanniha sidaamu afiinni mitto woyi lame mancho hogobbe darguyi darga iillishate kaa'litannota leellishshanno.

Kuni misilete la'neemmoti sicco ikkite sidaamu sicconna Ethiopiyu sicco ikkasi xawisano

Mislete aana la'neemmohu babbaxxino muro laashshate gati muro laashshate gorsu looso horonsi'ne giwirinnu owaante afi'nanni garana mangistete widoonni uynanni ginizzawe woy awwerinesse xawisanno.

Kuni misilete aana leellannohu rosu mine ikke rosaano rosonsa kifilete giddo ofollite hitto ikkite harunsitannoronna rosonsa hiitto ikkite buuxxannoro xawissanno misileeti.

Tini misile xawissannohu loosu kalaqo ikke girgiddu aana loosaanchu kuula buurannanna kuula biifisanna xawissano

Tini misilete aana leeltannoti sidaamu seennu uddira qolonna wodaare diigga goowaho wodhe umonsa amaxxe anga elento amade harannota xawissanno.

Tini misile leellishshannohu murote. Baadiyyete akkawaawera reejjichoho yinayi muro duucha woyite baadiyyete qoxeessira heedhanno reejjichoho yinayi murooti.

Kuni misilete aana leellannohu doobbichoho gobba saadaati meyaatena labbaa doobbichoot saadate giddo jawa darga amadanoho geeshas jawaho.

Tini misile xawissannohu woyi leellishshannohu sidaamu qoqqowu mootimma giddo sidaamu qoqqowu mootimma polise jaddo agarsiissanno mannoti babbaxxino akawaawera dancha looso loosatenni afidhino afansha leellishshanno misileeti.

Tini misilete aana leeltannoti hodhishshu kaameela ikkite sinotiraakete. Sinotiraakete horo jawa coye woyi jawa uduunne hogombe mittu darginni wole darga haare harate kinna ikko shaafa darguyi darga tareessate kaa'lanno.

Misilete aana leellannohu mini saada ikkinohu harrichoho kaa'looshisi hodhishaho babbaxxitino gide hogowatenna babbaxxeworicho mittu dargi wole darga uduunnicho hogombe mittu dargi wole darga massate kaa'lannonke mini saadaati

Tini misilete aana leeltannoti sumuda ikke sidaamu federaliste paarte sumudaati. Sidaamu federalistete paarte sumudi mitte sidaamu giddo heedhanno parte danaati.

Tini misile leellishannohu itiyopiyu ortodokisete amma'naano xinqete woyi cuu'amate baale ayyaana ayirrissanno woyite taawoota fushite minira qoltanna woyi ammanansa xawisha assate leellishanno

Tini misile xawissannohu kalaqonna kalaqamu qooxeessira heeranno buusanna waa waayi kalaqamu elto ikkasi kalaqamunna kalaqamu qooxeessira heerannore xawissanno.

Tini misile xawissannohu kalaqamu baattote ofollo, dhaggese, noose muro, ilaallanna babbaxxinore xawissanno.

Misilete aana leellannohu baadi xagichira horonsi'nanni ikke jaanjiweeloho. jaanjiweeloho horosi xagichimmate babbaxewo bunnahonna shaete worre horonsi'nanni.

Tini misile jawa geya baxissanno. Su'mase timatimete yinanni sagalimmate horoonsi'nannite. Intironna qaamattimmate horoonsi'niro jawa geeshsha baxissanno baxeemmo murooti woyi kaashshooti.

Tini misilete aana leeltannoti muro ikkite baaddiyyete akkawaawera shifarra yinanni muro jawa seeda xagichimmate horonsi'nanni muro ikkitinota xawissanno.

Tini misile xawissannohu gerechonna wilii'lichose wilii'chise goxe heereenna ise kaynni hayisso ittannota xawissanno.

Tini misilete aana leeltannoti maxxaficho ikkite borreessaancho maxaafa hasaaro fooncho woyi bansa afamannoha borreessine misilete aana worroonniha xawissanno.

Tini misile leellishshannohu ee muuziiqu uduunne leellishshannoha ikkasi su'masi gitaara yinanniha muziiqa xawissannoha woyi muuziiqu uduunnichooti.

Tini misile leellishshannonkehu woy xawissannonkehu sidaamu qoqqowi peresidaantichi ayiirradu kalaa desta ledamohu babbaxxitino uurrinshubba maassiise maassote amanyoote affi fa'note assate woy maasso xawisate balaxote assino assoote xawissanno

Tini misile xawissannohu amma'note akata xawisannota ikkite itoophiyu oritodokisete amma'nano ayyaana ayyrissanno woyte mitteenni fulte ayyrissanno gara xawissanno.

Kuni misilete aana xawinsannihu rosu mine ikke qaqquullu fano yannansanni mimmitu ledo godo'lanni noota xawissanno

Tini misilete aana leeltanniti gati kaashsho ikkite suufete yinanniti sagalimmate ikko daraarchise biinfilleho kaa'lannoti baadiyyete ikko katamu akkawaawera afantanno murooti

Tini misile xawissannohu babbaxxitino murora harrochu gaarenni madabbaru owaante aanno ishi hogomboonniha leellishanno misileeti

tini misilete aana nooti muronna laalo dana ikkite timaatimete yinanni laalo le'e sagalimmate woy qaamatimate deera iillitinotta leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishannohu adawu gargaraanonna adaga hiitto assi'ne qansichu aaninni gargarrannirona hiitto asine owaante uyiinani hee'nooniro leellishano misileeti.

Tini misilete aana leeltannoti gati murooti sidaami giddo afantannote weesete sagalimmate ikko babbaxxewo horora sidaamu beteleyi sagalimmate seekke horonsi'ranno murooti.

Tini misile lellishshannohu muuzete woyi sagalimmate horonsi'nanni laalcho woyi guma itate leellishshanno woyi itate kaa'litanno sagalimmate horonsi'nanni sagale ikkase leellishshanno.

Kuni misilete aana leellannohu boohaarranni darga ikke mannu waa daahanna gandu giddo e'e waa daaha booharatenninna bisonsa haayishshiranni boohaarrannota xawissanno.

Tini misile xawissannohu dikkote mereersha ikke daddalaanchu babbaxxitino koatte silippere hiranna woyi dikkote mereersha fane mannaho hiranni noota xawissanno.

Tini mislete aana leeltannoti koaatete yannate garinni loonsoonni koaate ikkite lekkate wodhine shirri shirri woy milli milli yaate horonsi'nanni koaateti siliperete.

Tini misile xawissannohu amma'no xawissanno itiopiyu kaatoolikete amma'nonna qeesinchansa hattono anga amaddonoha masqalana qeesicha leellishanno

Tinni misillete aanna laltanoti baattotte ofollonna xagese ikkite baattote aanna babbaxitino muro kaassante woyi siphi yite woyi danne ikkite leeltanottanna biinfilese xawissano

Tini misilete aana leellitanoti mini saadati su'mansano me"eho yinanni, mite duume meichoti mite kolisho meichoti lamenti garre no

Kuni misilete aana xawisannohu owaantete mereersha ikke teelete babbaxxiwo manni simi kaarde fushshirate owaante afiranno mereershi.

Kunni misilete aanna la'nayihu sidaamu dagoomu qoqowi babbaxitino latishi gido wayi tuqisha wayi dancha owaante ikke daggate iilino gedenna haaro waa faneenna daga owaataame ikkitinota xawissanno.

Kuni misilete leellannohu hayyonna bude ikke sidaamu shafeeta itannohuranna alba debuubi perezidaantichi shifarri shugguxehu shafeeta itayi noota xawisanno

Tini misile leellishanohu meentu budu uduune udire babbaxino garinni umu dananchonsa loosire biifinottanna, ficheete barra ayirrisanni nootta xawisano

Tini misile leellishshannohu sidaamu albi waro gannu woy faasigu ayyaanna woy babbaxxitino ayyaani barra gamba yee saga'lanno gara woy sagale itanno gara xawissanno.

Kuni misile xawissannohu beettu kaaffete ofolle lasilaassa aganni faanta yinanni lasilaassa aganninna sagale itanni noota xawissanno.

Tini misile leellishshannohu baatto loosidhe galtino sidaamu akkawaawera woy qooxxeesira qottote yianniha cu"u giddo qasse baatto loosiranna loosidhanno gara xawissanno.

Tini misile xawissannohu ofollinanni barcima woyi yannicho ofollinanni barcima. Amaaru afiinni dukkaho yinanniha bunu minenna babbaxxiwo qoxeessira ofollate horoonsi'nanni barcima ikkasi xawisanno.

Tinis misilete aana leeltannoti gwirinnu muro ikkite badalate kaashshooti, badala tini sagalimmate horonsi'ranno duucha woyte sidaamu sho'e badala sagalimmate horonsi'ranno.

Kuni misilete aana la'neemmohu Babbaxxino darga kiristinnu amma'naano maamru darga gobba ofolte wongeella maccishshitanna xawissanno misileet

Tini misile leellishshannohu baadillicho hodhishshu dananna qaaquullu farashsho gulufe mittu dargii wole darga haranna woy albbi hodhishu dana ikkinoha farashshonna farashsho gulufino qaaqo xawissanno hodhishshu dana xawissanno.

Kuni ee kalaqunna qooxeessa ikke baadiyyete akkawaawera saada ce'aa manni me'enna gibbensa huxxire noo gara xawisanno.

Tini misile leellishshannohu daallasu mine woy wosinchu daye galannowa quchumate akkawaawera hashsha hidhe galannowa leellishshanno misileeti.

Tini misile xawissannohu sidaamu dagoomu qoqqowi ispoortete komunikeeshiine hajubba borro mine worroonninsa sumudanna insa xawissanno komunikeeshiinete xawishshi sumudaati.

Tini misile xawissannohu afantino gashshootenna annuwa ikkitinota xawise ayyrado kalaa selemooni laale kalo yinannihu albihu sidaamu daga qoqqowu amaale mini songaaficha xawisanno.

Kunu misilete leellannohu muuziqu udunnicho ikke babbaxxino muuziiqu uduunnicho muuziiqa zammarate ikko zaffanate horonsi'nanni muuziiqu uduunneeti.

Tini misilete aana leellannohu tonnikki kifile maxaafa ikke haaro kaarikileeme rosaannote woyyino injino garinni itoophiyu federaalete demokiraasete rippabilikete rosu biiro minisiterootinna sidaamu dagoomu mootimma ledo halamatenni qixxeessino haaro maxaafa.

Kuni misilete aana noohu babbaxitino qoqqowubba sicco ikkasi leellishano

Tini misilete aana leeltannoti amma'nite xawishsha ikkite, kirstinnu ammanaano huuccattote mine woyi beetikirstaanete soqqamaano faarsote soqqantanni noota xawissanno.

Tini misile leellishshannohu itophihu ortodokisete amma'no betekirsaane woyi maga'nonsa darga gamba yite magano kaliiqansa huuccidhanno darga xawissanno.

Tini misile leellishshannohu sidaamu laloho wodhanno boole woy maka giddo wore lalaho iillishanno woy lalu itannota xawisanno boolete yinanni.

Kuni daddalu mereersha ikke hawaasi qooxeessira anfanni senteraali hoteelle zeero ammistira woyi zeero ontete gudumaale hinge ha'nanni doogo aana leeltanno.

Tini misilete aana leeltannoti qoqqowunnihu sidaamu qoqqowi peresidaantichu ayyradu dessita ledamohu badalate kaashsho e"e towaanyo assinota badala iillitinota leellishanno.

Tini misile xawissannohu sidaamu qoqqowi mootimma giddo adawu agaraano ikkitinota xawissanno misileeti

Tini misile xawissannohu hashshirate ikko babbaxxeewo loosira horonsi'nanni ajjakisete saamuna xawissanno baxxewori baeewori balaashaeewori hee'riro isinni haashshiniro naxa ikkanno.

Tini misile xawissannohu sidaamu giddo sagalimmate horoonsi'nanni muro weese sagalimmate jawa darga uyitanno sidaamaho sagalimmate horoonsi'nanni muro ikkase woyi weesete yinannita xawissanno.

Tini misile lellishshannohu yannicho gallanni mine woyi qorqorro katamu qooxxeessira woy katamu akkawaawera gallanni mineeti woy amaarinyunni manooriya yaannoha leellishshanno.

Kuni misilete aana leellishshannohu gati kaashsho ikke sidaamu weesete kaashsho funta woy funta yianniha kaayinsara qixxeessinoonniha xawisanno.

Tini daddalo woy loosu dana ikkite baxxino manni looso loosanni dadda'lanni siinete safare dikkote hiranni noota xawissanno.

Kuni misilete aana leellannohu egenshiishshu tayipeella ikke bahili aderaashshete sinu quchumi jireenyu paarte sinu borro mine beeza interpirayizete safote uurrinshi borro mine ikkinota xawisanno.

Kuni misilete aana leellannohu sidaamu woganna turiizimete kominikeshiinete hajjubba borro mini soorreessa ikkinohu ayyradu kalaa jaggo aganyoho.

Sidaamu fichee cambalaallate ayyaana korkaata assatenni budensanna seeransa gudumaaleho fule qeexaa'lanni afamannoha leellishanno misileeti

Kuni sidaamu qoqqowi mootimma giddo hee'ranno umo ammaxxate gara ikke meyaati umose amaxxittannonna umise danancho hiitto assite biifisidhannoro xawisanno garaati.

Kalaqamu elto ikkitino muro leellishanno misilerti